Plenty tin inspire me to stat my own business e no just happun over night na from small small experience, observations and wetin I face for life. First of all make I no lie di number one tin wey push me na frustration make I dey depend on pipu and job wey no dey sure. I remember say one time I dey look for job tire, I go interview, dem go tell me “we go get back to you” I no go hear from dem again. Dat tin tire me. I come reason say why I no stat somtin small even if na from house. Anoda strong inspiration na my passion. I don dey love creativity since I small. I like to do tins wit my hand, make I dey make somtin wey pipu go see and dem go like. I come tink why I no turn dat my talent into somtin wey go dey bring me moni. I come look around see say pipu wey stat small business wit pure talent dem dey do well. Dat one sef jinja me. E show me say I no need one big moni bifor I stat. I just need to stat somewia and make I come put my mind. I come get inspiration for my family background. I come from one kain family wey be say na evribodi dey hustle. My mama dey fry akara dey sell small small tin for front of house. My papa sef dey do mechanic wok. Dem no dey sidon wait for miracle make e fall down from heaven. Dat dia hustling spirit sef e come jinja me sotey I come realise say na to hustle. I grow up dey see say if you no find way hunger go wire your head. Na from early age I dey always tink of ways to make moni even if na to dey sell chin chin or recharge card. E come build dat kain business idea for my mind. Anoda tin wey come inspire me na freedom. I no like make pesin dey tell me wetin I go dey do, wen I go wake, wen I go sidon, wetin I go chop. I like to dey plan my own time. Beside, my own goals make I dey pursue dem as my own time. I know say business hard but see dat control wey e get over your own tin dey sweet. Even wen e rough, still betta pass say make pesin come dey shout for your head evri day. You come see say social media and internet sef inspire me. I go dey online dey see pipu of my age dey stat somtin small and dem don dey ship product go abroad. I go see pipu wey dey showcase wetin dem dey sell and customer dey patronise dem. I come tok say “if dis pipu fit do am, me too I fit.” I come stat to dey follow business pages, dey get small small tips on how market fit grow and how to manage moni. You see all dose tin e motivate me wella. I even come get one close friend wey stat im own business bifor me. I see as e dey grow o, even wit small challenge here and dia, I see how pipu dey support am and now e no dey beg like bifor. Dat one sef come give me hope say “you see dis business part, e fit really wok if pesin focus.” Somtime you need see someone close to you succeed bifor you sef go believe say your own go wok o. Finally, hunger and surviva na di real motivation. Naija hard, di cost of living high, job no dey, you see bill full ground, so I fit no just dey wait. I get dream, I get pipu wey dey look up to me. I wan build somtin wey go last. Somtin wey be say if I come look back I go dey proud say na me stat am. I wan be dat pesin wey go inspire odas too say even if you no get evritin, you fit stat wit di small wey you get. Put God and hard wok, you go make am. So na all dis tin di frustration, di passion, di family hustle spirit, di love for freedom, you see dat online inspiration, make e come dey see your friend succeed, and di real life pressure, dat gra-gra for surviva hmm omo, e dey real. Na dem gada push me to stat my own business. And since I stat, even though e no easy, I no regret o. Evri day I dey grow and I dey learn.